Aanafalama oyendji mongaashingeyi ohaya longitha omukalo ngoka taya tula ominino dhomeya moondjila dhiimeno opo dhi vule okugandja omeya kiimeno uuna tayi pumbwa omeya .

Aantu oyendji koombinga noombinga oyena oondama moka haya tekula oohi, ohaya tekula oohi dhomaludhi gayoolokathana nohadhi gandja iipalutha uuna dhaadha okuliwa.

Eshito oshinima oshiwanawa. Oondundu osho shimwe shominima yeshito mbyoka hayi kala unene pehala mpoka kapu na aantu. Ohayi kala ya mena uumeno uushona kombanda nohamu kala iinamwenyo yimwe nosho tuu.

Eshito oshinima oshiwanawa ngiini . Oondundu odho dhimwe dhomiinima yeshito naantu ohaya kala yatunga po uuntopa, unene mpoka hapu kala puna omeya opo uuna aataleli po taye ya , ohaye ende nduno koontopa ndhoka nokutala eshito.

Oondjamba odho dhimwe dhomiinamwenyo yomokuti hayi adhika moshikunino sha gamenwa moNamibia, hashi ithanwa Etosha. Oondjamba ohadhi nana aatalelipo okuza kiilongo ya yoolokathana nodha nika oshiponga kaantu noshowo kiinamwenyo iikwawo.

Oondjuhwa odho dhimwe dho miitekulwanamwenyo mbyoka hayi tekulwa kaanafaalama nosho wo kaantu komagumbo. Opu na oonkadhindjuhwa noshowo omakondombolo niinamwenyo mbika ohayi gandja onyama oshowo omayi.

Aantu oyendji mongaashingeyi oyena uundama moka haya tekula oohi dhomaludhi gayoolokathana, uuna dhakoko ohaa longitha oonete okudhi kwata mo.

Aanafaalama ohaa meneke iimeno momaludhi gayooloka. Opena mboka ha ya kunu iimeno momukweyo guukilila, naamboka ha ya kunu iimeno yi li pamwe. Iimeno mbyono ha yi kunwa kaanafaalama oha yi kala noku silwa oshisho, sigo ta yi koko.

Mpano otapu monika omuthima moka aanafalama ha longitha oku muna oohi. Oohi ohadhi tulwa muuthima mboka wa longwa wa tulwa omathagalala kohi opo wu yande omeya opo kaga pwinemo.

Aanafaalama oyendji ngaashingeyi ohaya longitha omukalo gopashinanena oku kokeka iimeno yawo. Ohaya longitha nduno omukalo gokusiikila iimeno, opo kaa yi mone onte dhetango odhindji yo yi vule oku koka tayi endelele.

Aanafaalama oyendji mongashingeyi ohaya longitha omukalo gopashinanena okukokeka iikunomwa yawo. Ohaya longitha omukalo gokukuna iikunomwa yawo muulaka wiili nowiili opo yivule okukoka tayi endelele.

Aantu oyendji mongashingeyi oyena ofaalama dhawo yoyene hayi iilongele yoyene ano taya kunu iimeno ya yoolokathana oomboga, omamango, niikwawo oyindji.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiinamwenyo iitekulwanamwenyo mbyoka hayi tekulwa kaanafalaama noshowo kaantu momagumbo. Opu na omakondombolo noshowo oonkadhindjuhwa.

Aanafaalama oyendji ohaya tekula iinamwenyo ngaashi iingulu. Iingulu ohayi gandja onyama nohayi vulu okulandithwa, opo aantu yi imonene mo iiyemo.

Oondama moka hamu tekulwa oohi, ehala hali monika nawa naanasikola okuza koosikola dhayoolokathana ohayeya okutala nkene oohi hadhi tekulwa.

Aanafaalama oyendji mongashingeyi ohaya longitha omukalo gopashinanena okumeneka iimeno yawo. Ano taya tula pothayila kombanda yiimeno, opo yedhi keelele koonte dhetango , yivule okukoka tayi endelele.

Iinamwenyo oya tulwa mehala lyawo lyi ikalekelwa ndyoka haku tiwa Etosha. Miinamwenyo moka omwa kwatelwa oongolo. Oongolo ohadhi li iimeno nomehala moka hadhi kala omu na wo ehala lyokunwa.

Aanafaalama oyendji mongaashi ngeyi, ohaya longitha omukalo gwo ku siikila iimeno yawo, opo ye yi keelele koonte dhetango, yi wape okukoka tayi endelele.

Eshito olyo oshinima oshiwanawa noonkondo. Omamanya goondundu, uuna ga tatuka, ohaga kala taga kungulukile omeya, naashika ohashi monikitha eshito nawa. Aatalelipo wo oyendji ohaya kala pomahala ge li ngaaka.

Ongombe oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi tekulwa unene kaanafaalama noshowo kaantu momagumbo. Iinamwenyo mbika ohayi gandja onyama, omahini niiyemo uuna tayi landithwa.

Eshito oshinima hashi monika nawa noonkondo. Oondundu oyimwe yomiinima yomeshito nohayi monika nawa yo ohayi nana aatalelipo okuza kiilongo ya yooloka. Koondundu ohaku kala kwa mena uumeno uushona noshowo omwiidhi.

Ondjamba osho shimwe shomiinamwenyo yomokuti, ohashi kala unene moshikunino shegameno moNamibia, ano oshinamwenyo shika oshinene na ohashi vulu okuningila iinamwenyo iikwawo nosho aantu omuyonena.

Aanafaalama oyendji ngashingeyi oyena omikalo odhindji dhokukuna iimeno yawo. Ohaa longitha olundji ominino ndhoka dheenda mondjila okutekela iimeno pethimbo lyokwenye uuna omvula itaa yi loko.

Aanafaalama ohaya kunu iimeno pamikalo odhindji. Oyendji ohaya kunu iimeno muupoto ano manga iishona na uuna yakoko ohaye yikuthamo etaye keyitsika.

Aanafaalama oyendji oye na uundaama moka haya tekula oohi dhomaludhi gi ili no gi ili, oha ya tekula nduno oohi nelalakano opo ya ka imonene mo iiyemo uuna taya landitha.

Aanafaalama oyendji nenge aantu oohandimwe oye na oondama moka haya tekula oohi dhawo. Taya tekula oohi dhomaludhi giili nogiili, oopala ndhika noonete dhoku dhi yuula mo uuna dha koko.

Aantu oyendji ohaya kala ye na uundama moka haya tekula oohi ano taya tula mo oohi dhomaludhi gi ili nogi ili etaya tegelele dhi koke nuuna dha koko ohaye kedhi landitha noshowo oku ka lya komagumbo.

Aantu oyendji ngaashingeyi moofaalama oya ningilwa iilonga yikale iipu oshoka omuna omashina ngoka haga longo iilonga taga endelele ngaashi, omambakumbaku ngoka ha galongithwa okupulula, okuhelela, nosho wo okuteya iikunomwa.

Ongolo oyo yimwe yomiinamwenyo yomokuti ha yi kala uunene moshikunino shegameno moNamibia, hashi ithanwa Etosha. Iinamwenyo mbika oya faathana noogwamululu konyala, oshoka owala yo oyi na omalwaala omaluudhe nomatokele.

Aanafaalama oyendji mongashingeyi oya ningilwa iilonga iipu oshoka okuna omashina ngoka haga longo po iilonga pehala lyawo. Omashina ngaka opuna gamwe haga ningi oondjila miimeno opo mu vule okutondoka omeya.

Aanafaalama oyendji koombinga noombinga ohaya longitha omukalo gwominino, taye dhi tula nduno mokati kiimeno, opo dhi vule okutekela iimeno uuna tayi pumbwa omeya.

Oonyanga oyo yimwe yomiinima mbyoka hayi kunwa kaanafaalama. Oonyanga odhi li pamaludhi gaali; opu na ndhoka oontiligane naandhoka ooshunga.

Aantu oyendji mongashingeyi oyena uundama moka haya tekula oohi. Ohaya tekula oohi dhomaludhi gayoolokathana nuuna dhakoko ohaya longitha oonete moku dhikwata mo.

Aantu oyendji mongaashingeyi ohaa tekula oohi muundama. Ohaa tekula oohi dhomaludhi gi ili nogi ili. Oha yedhi pele mo iikulya nuuna dha koko ohaa longitha oonete yedhi yule mo.

Aanafaalama oyendji mongaashingeyi oyena oondama moka haya tekulili oohi dhawo. Ohaya tekula oohi dhomaludhi gi ili nogi ili taye dhi pelemo nduno iikulya na una dhakoko ohaye dhi yula mo noonete.

Momithigululwakalo dha yoolokathana ngaashi omuthigululwakalo gwAawambo oye na ehala mpoka hapu tsilwa iilya hali ithanwa oshini. Ohapu tsilwa iilya, ongaya noshowo oyindji. Ohapu kala nduno omihi noshowo omaluhwati.

Omvula ngele ya loko nawa, aantu okuza koombinga noombinga ohaya kutha oonete dhawo, opo ya ka kwate oohi momadhiya, miishana noshowo pomahala ogendji.

Aanafaalama oyendji mongashingeyi oye na oondama moka ha ya tekula oohi . Oha ya tekula oohi dhomaludhi

Aatalelipo uuna taya zi kiilongo yawo ya yoolokathana, ohaya ka talela po kiilongo hoka ku na oondundu. Oha yeya nduno niihauto yawo yo taya hingi nomasiga gokuyotha onyama opo yiinyanyudhe woo.

Aanafaalama mongashingeyi ohaya longitha omukalo gokutula iimeno yawo muumpungu, opo yi vule okukoka pamithika dha yoolokathana yo yi koke momukalo omwaanawa.

Iingulu oyo yimwe yoomiitekulwanamwenyo mbyoka hayi tekulwa unene momagumbo gwopamuthigulwakalo, ohayi gandja nduno onyama noshowo oku landithwa, aantu taya imonene mo iiyemo.

Onyanga oyo yimwe yomiimeno mbyoka hayi menekwa kaanafaalama. Oonyanga odhili pamaludhi gaali. Opuna ndhoka oontiligane naandhoka oonshunga.

Oondundu ehala ewanawa nokutalelapo unene ohali hili aatalelipo okuza kiilongo yayoolokathana . Kombanda yoondundu ohaku kala kwamena omwiidhi noshowoo omano.

Momagumbo gopashiwambo nenge gopamuthigululwakalo ohamu kala ehala mpoka hapu tsilwa iilya hali ithanwa oshini. Poshini ohapu kala pu na oshini oshoyo omaluhwati.

Eshito oshinima oshiwana ngiini. Meshito omuna iinima oyindji ngaashi oondundu. Oondundu odho dhimwe dhominima yimwe iiwanawa meshito ndhoka hadhi kala uunene komahala hoka kaakuna aantu ohaku mene omwiidhi noshowo uumeno uushona.

MoNamibia omuna omithigululwakalo odhindji. Omuna omithigululwakalo gwAawambo gumwe gomuyo, nAawambo ohaya zala oondhelela noshowoo okutumba oontungwa komitse.

Oondundu osho shimwe shomiinima iiwanawa iishitwa. Ohadhi nana aataleli po okuza koombinga noombinga, opo ya tale nkene eshito lyili. Koondundu ohaku mene uumeno uushona noshowo omwiidhi.

Eshito oshinima oshiwanawa noonkondo. Oondundu odho dhimwe dhomiinima yeshito nohadhi kala dhi na omamanya ga tatuka. Koondundu ohaku kala wo kwa mena uumeno uushona noshowo omwiidhi.

Aanafaalama oyendji mongashingeyi oyena omukalo gokutekela iimeno yawo, ano haya tula ominino ndhoka dheenda mondjila opo dhivule okugandja omeya kiimeno , uuna yapumbwa omeya.

Othithiya osho oshinima sheshito. Omeya ngaka ohaga kala taga tondoka ethimbo kehe no kagena esiku tuga hulithepo okutondoka. Ohaga tondokele momilonga noshowo moonzo shomeya dhi ili nodhi ili.

Aanafaalama oyendji mongashingeyi ohaya longitha omukalo ngoka goku tula ominino dhomeya moondjila dhìimeno yawo opo dhi vule oku tekela iimeno momukalo omupu.

Oshithima osho shimwe sho miikulya mbyoka ya simanekwa unene kAawambo . Ohashi telekelwa aayenda uuna ye ya okutalela po pehala lyontumba nosho woo yilwe.

Oonzi oyo yimwe yomiitekulwa namwenyo mbyoka hayi tekulwa kaanafaalama nosho woo kaantu komagumbo. Iinamwenyo mbika ohayi kala tayi napa uuna omvula ya loka nawa mpoka puna omwiidhi gwa ziza nawa.

Aantu oyendji koombinga noombinga oyena uundama moka haa kokeke oohi dhawo. Ohaa tekula oohi dhomaludhi gi ili nogi ili. Nohadhi gandja iipalutha .

Uudhila wumwe ohawu kala kondungu yomano nohawu tuka mewangandjo. Uuna aantu taya teya iilya momapya, uudhila ohawu li iilya.

Aatalelipo ohaya zi kiilongo ya yoolokathana tayaka talelapo komahala giili nogiili, ohaya kala yena iiyenditho nohaya ende moondundu. Muna ano oondjila taye ende taya tala nkene eshito lya wapala.

Oondundu odho dhimwe dho miinima yeshito mbyoka ewanawa. Oondundu ohadhi monika nawa uuna etango tali ningine. Koondundu ohaku mene iimeno ngaashi omwiidhi nomano.

Iilando oyo omahala gamwe haga kala ga tungwa nawa pamuthika gopombanda, hamu kala omatungo ga tungwa galondathana, naashika ohashi monikitha ehala nawa.

Aanafaalama oyendji mongaashingeyi ohaya longitha omukalo gopashinanena, ano oku kuna iimeno yawo. Ohaya kunu iimeno yawo uumpungu wa yoolokathana, opo kaa yi mone oonte dhetango odhindji, yo yi koke tayi endelele.

Iimeno oshinima oshi wanawa. Iimeno oha yi kunwa pomahala ogendji opo yivule oku monikitha ehala nawa. Oha yi kunwa ngaashi moosikola, moombelewa oshowo iikwawo oyindji.

Omahala gomatalelipo ohamu kala muna omahala ngoka haga ithanwa oorestaurant, moka aatalelipo haya landa iikunwa noshowo iikulya opo ya vule okwiinyanyudha.

Aamuni yoohi oyena omukalo dhuundama moka ano haya tekula oohi dhawo odhindji. Na uuna ethimbo lyokuteya lya thiki ohaya kuthamo nduno oohi dhawo etaya kalanditha noshowo okuka lya.

Eshito oshinima oshiwanawa noonkondo. Efuta osho shimwe shomiinima yeshito mbyoka hayi nana nokuli aatalelipo okuza kiilongo ya yoolokathana taye ya okutala nkene omeya geshito tagi inyenge.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiitekulwanamwenyo hayi tekulwa olundji kaanafaalama noshowo kaanegumbo. Aanafaalama ohaya tekula nduno oondjuhwa momwaalu ogundji noonkondo. Oondjuhwa ohadhi gandja omayi noshowo iipalutha kaantu.

Aantu oyendji oyena oondama moka hakutekula oohi oha tekula onduno oohi dhomaludhi gi ili nogi ili na uuna dhakoko ohaye dhiyulamo taalongitha oonete niikwawo yi ili

Aantu oyendji mongashingeyi oyena oofalama dhawo, naanafalama oya ningilwa iilonga iipu, oshoka opuna omashina ngoka haga longo iilonga ngaashi okuteya, okupulula, oku heya omwiidhi niikwawo yilwe.

Oondjuhwa oyo yimwe yomiitekulwanamwenyo mbyoka hayi tekulwa unene kaanafaalama nosho wo kaantu momagumbo. Oondjuhwa ohadhi gandja omayi nosho wo onyama. Uuna tadhi landithwa ohadhi gandja iiyemo.

Omahala gokwiinyanyudha, okuvululukwa ga nuninwa aatalelipo. Pena nomeya gokwiitalaleka ngeenge nande kuna uupyu, nuupundi wokulala manga to vulukwa po.

Aantu oyendji monena oyena oondama moka haya tekula oohi. Ohaya tekula nduno oohi dhomaludhi gi ili nogi ili. Oohi ohadhi gandja iipalutha kaantu niiyemo wo ngele tadhi landithwa.

Omvula ngele ya loko oondhila dhi ili nodhi ili ohadhi zi komahala hono kaa kuna omeya mpoka puna oondombe dhuudha omeya. Oondhila dhika dhimwe odhina omilungu omile.

Oshimeno hashi ithanwa okandombo osho shimwe shomiimeno mbyoka hayi kunwa kaanafaalama nohayi kala tayi monika nawa, unene tuu ngele ya kunwa pamukalo ngoka gopashinanena.

Egumbo lyomuthigululwakalo ohali kala lya dhikwa niiti , muna oondundu dha kumbwa nomwiidhi lyo ohali monika nawa naamboka kaaye shi Aawambo ohaya yuulukwa oku tala egumbo lyOshiwambo.

Mo Namibia omuna ehala lyoka hali ithanwa ombuga, mombuga omuna oondundu ano dha ndulukwapo kombepo sho hayi pepe tayi gongele omavi etaga ningi oondundu, naatalelipo okuza kiilongo yi ili noyi ili ohayeya okutalelapo ehala ndika oshoka ohali monika nawa noonkondo.

Omambakumbaku oyo yimwe yomiilongitho yopashinanena mbyoka hayi longithwa unene moofalama nosho wo momapya. Omvula ngele ya loko omambakumbaku ohaga pulula na gamwe ohaga vulu wo okuteya iikunomwa.

Ombuga oyo ehala ndjoka ihaali lokwa, ehala ndyoka lina omutenya omudhigu, ehala ndyoka iimeno ihayi vulu okukoka molwaashoka itaku lokwa, kakuna omeya nuushosho wa gwana, opo oshimeno shivule okukoka. Iinamwenyo, mbyoka yili mo, oyo mbyoka ya shitwa hayi vulu okukala mombuga.

Uunafaalama mongashingeyi owa ninga okati komokuti ,ihe opuna iimeno mbyoka ihayi pumbwa oonte dhetango odhindji naanafaalama ohaya longitha oonete okuyi siikila .

Aanafaalama ohaya tekula oohi moondama. Ohaya tekula oohi dhomaludhi ga yoolokathana na uuna dha koko ohaya longitha oonete okudhi yula mo.

Eshito oshinima oshiwanawa ngiini! Kefuta ohakukala omamanya ngoka haga kala ga tatuka oshoka ohaga dhengwa komeya ethimbo kehe. Omeya gefuta sho taga kunguluka ohaga tatula omamanya na ohashi monika nawa, aatalelipo oyendji oko yehole.

Aanafaalama oyendji mongashingeyi ohaya tekula oondjuhwa, ohaya kala nduno ye na oondjuhwa dhomwaalu ogendji noonkondo, moka haya vulu okudhi landitha noshowo okudhi kaleka tadhi koko sigo tadhi vala omayi.

Ongombe oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi tekulwa kaanafalama osho wo momagumbo. Unene moofaalama, iinamwenyo mbika ohayi kala ya tulwa uupapa komakutsi nelalakano yi kale ya dhindhilikwa. Uuna ethimbo lyokulya lya thika, kehe oshinamwenyo ohashi kala mokakololo kasho e tayi li nduno.

Omvula uuna ya loka nawa iishana noshowo oondombe ohayi kala yu udha omeya nohamu kala muna oohi, yo aantu taya ka kwata nduno opo ya vule oku imonena iipalutha.

Aanafalama oyendji oya tameka kokamutota mo ku kuna iimeno yawo muupoto uushona ko yimwe noyimwe sigo ta yiko ko nokwindjipala.

Aanafaalama oyendji ohaya kunu oonyanga. Oonyanga odhili pomaludhi gaali . Puna ndhoka oontiligane ,opuna ndhoka oonshunga . Oonyanga ohadhi ka landithwa aantu eta ya imonenemo iiyemo.

Eshito oshinima oshiwanawa, oli na iinamwenyo yi ili noyi ili ngaashi uudhila. Uudhila owuli wo pamaludhi opu na mboka uushona noondhila ndhoka oonene nuudhila wumwe ohawu kala wuhole pomeya ano hawu kala wapumbwa okutalalekwa.

Oodhila odhili omaludhi ga yooloka. Opena oodhila dhoka hadhi vulu oku kala kombanda yevi, naa dhoka hadhi vulu oku kala dhili momeya. Oombaka odho dhimwe dhomoodhila dhoka hadhi vulu oku kala dhili momeya tadhi yogo, no hadhi vulu oku kala kombanda yevi tadhi ende

Oondundu odho dhimwe dhomiinima yeshito ndhoka hadhi monikitha eshito lyo opala. Koondundu ohaku mene omwiidhi noshowo iimeno yomaludhi ogendji.

Aanafaalama oyendji ngashingeyi ohaya longitha omukalo goothayila okusiikila iimeno yawo, opo kaayi mone oonte dhetango yo yi koke tayi endelele.

Aanafalama ohaya kunu iikunomwa yawo ya yoolokathana. Ope na nduno mbyoka ihayi pumbwa oonte dhetango odhindji na naafalama ohaya longitha ooshipe oku yi sikila.

Aanafaalama oyendji mongaashingeyi ohaya longitha omukalo goku kokeka iimeno yawo tayi endelele, moka ano taya siikile iimeno, opo kaa yi mone oonte dhetango.

Aantu oyendji mongashingeyi oyena oondama moka haya tekula oohi domaludhi gi ili nogi ili dhimwe ohadhikala oontiligane nomaludhi galwe woo.

Aantu oyendji mongashingeyi, oyena oondama moka haya tekula oohi, ngaashi omakende. Oohi dhika ohadhi kala pamaludhi ogendji, nuuna dhakoko, ohaye dhi yula mo etaya ka landitha.

Aantu oyendji kombinga noombinga oyena oondama dhoku tekula oohi. Omeya gomoondama ohaga lundululwa ethimbo nethimbo uuna sha pumbiwa opo oohi dhikoke momukalo omwaanawa.

Oshithima nomboga oyo yimwe yomiikulya ndjoka yasimanekwa momagumbo. Aantu ohaateleke oshithima nomboga nosho woo osheelelwa shimwe shangwedhwapo yo taali yuuvite ombili.

Aanafaalama oyendji mongashingeyi oya ningilwa iilonga yi kale iipu oshoka opuna omashina ngoka haga longo iilonga tayi endelele. Gamwe gomomashina ogo omambakumbaku ngoka haga pulula noshowo oku kahelula iikunomwa.

Aantu oyendji muuyuuni ohayaka talelapo kiilongo yiili noyiili moka haya talelepo omahala ngaashi hoka kuna oondundu, shika ohashi hili aatalelipo.

Aanafaalama oyendji koombinga noombinga oye na oofaalama dhawo moka haya kunu iimeno yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi: omboga, omapungu, iilya nosho wo iikwawo yilwe.

Aantu oyendji mongaashingeyi oye na uundama moka haya tekula oohi. Ohaya tekula oohi dhomaludhi gi ili nogi ili nuuna dha koko ohaya longitha oonete okudhiyula mo.

Aanafaalama oyendji mongaashingeyi oyena omukalo guundama moka haya tekula oohi, muundama muna omeya e taya tekula mo oohi dhomaludhi giili nogiili, ma uuna dhakoko ohaye dhi tula mo taya longitha oonete noyikwawo oyindji.

Aanafaalama oyendji oyena oondama moka haya tekula oohi. Ohaya tekula oohi dhomaludhi gi ili nogi ili nuuna dha thikana okuliwa ohaya longitha oonete oku dhiyuulamo.

Aantu oyendji mongashingeyi oyena oondama moka haya tekula oohi. Ohaya tekula oohi pamaludhi gayoolokathana. Ohaye dhi pelemo nduno iikulya, nuuna dhakoko, ohaya longitha oonete okudhi kwatamo.

Aantu oyendji mongashingeyi, oyena oondama moka haatekula oohi dhawo. ohaatekula nduno oohi dhomaludhi gayoolokathana nuuna dhakoko ohaalongitha oonete okudhi yula mo .

Aanafaalama oyendji mongashingeyi ohaya longitha omikalo dhiili nodhiili okukokeka iimeno yawo unene tuu omukalo gopashinanena moka taya kunu iimeno miinima yiili noyiili na ihayi mono oonte dhetango odhindji.

Eshito oshinima oshiwanawa, aatalelipo oyendji ohaya zi koombinga noombinga taye ya okutalelapo omahala mpoka pu na oondundu oshoka oondundu oshinima oshiwanawa okutala.

Aantu oyendji mongashingeyi ohaye iningile kuyo yene, yena uundama moka haya tekula oohi dhomaludhi ga yoolokathana. Nuuna dha koko ohaya longitha oonete okudhi kwata mo.

Muuyuni omuna oondundu dha yooloka. Dhimwe odha ningwa po owala komavi dhimwe odha ningwa po komavi nomamanya. Omamanya oga yako puushitwe inaga tulwako komuntu.

Ombwa yomomeya osho oshinamwenyo shimwe shoka hashi kala momeya, ohashi kala unene mefuta. Oshinamwenyo shika ohashi zi onyama nomagadhi gawo ohaga longithwa ongele okupanga uuvu wiili nowiili.

Mefuta oha mu kala oohi dhomaludhi ga yoolokathana dhimwe ooshunga, oontokele, oombulawu na dhilwe odhindji. Dhimwe ohadhi liwa nadhimwe iha dhi liwa.

Aanafalama oyendji mongashi ngeyi ohaya longitha omikalo odhindji okumeneka iikunomwa yawo ohaya longitha omaloli okututamo evi ndyoka hali kala ewinayi kiimeno, nohaya ningi ondjila mpoka ti kiikunomwa opo yi mone ombepo ya gwana.

Aantu oyendji ngaashingeyi, oyena oondama moka haya tekula oohi. Ohaya tekula oohi dho maludhi gi ili no gi ili, no hadhi gandja iipalutha kuyo uuna dharma thika okuliwa.

Aantu oyendji oyena uundama moka haya tekula oohi. Ohaya tekula oohi dhomaludhi gayoolokathana, nuuna dhakoko, ohaya longitha oonete okudhi yulamo.

Mongaashingeyi aantu Iya ningilwa iilonga iipu. Okuna omashina ngoka haga longo iilonga tayi endelele. Omashina oha ga longo taga endelele, na una aantu ya hala oshilonga shapwa, oya longitha omashina.

Aanafaalama oyendji mongashingeyi ohaya tekula uuyuhwena wi ikalekelwa koondjuhwa dhoka oonene. Uuyuhwena ohawu tekulwa sigo otawu koko, ta wu vulu oku vala omayi nosho wo oku ka landithwa.

Aanafalama oyendji oyena uundama moka haya tekula oohi, ohaya tekula oohi dho maludhi giili no gili, ta yedhi peelemo nduno iikulya, nuuna dha koko, ohaya longitha oonete oku dhi yuulamo.

Aanfaalama oyendji mongashingeyi, oyena oondama moka haya tekula oohi. Ohaya tekula oohi omaludhi gi ili nogi ili, nuuna dhakoko, ohaya longitha oonete opo yedhi yulemo.

Ekodhi olyo oshinamwenyo shomongundu yiikwamawawa hashi tuka mewangandjo. Oshinamwenyo shika ohashi kala sha londa kohulo yomiti noha shi yakula uuyuhwena momagumbo.

Aanafaalama oyendji ohaya tekula oondjuhwa nosho woo aanegubo ohaya tekula oondjuhwa. Oondjuhwa Ohatu monoko omayi noha ku zi woo onyama tayi gandja iipalutha kaantu.

Aantu oyendji ngashingeyi mofalama dhawo oya ningilwa iilonga yi kale iipu oshoka opuna omashina ngoka haga longo iilonga ngashi oku dhudha omwidhi, oku pulula noshowo oku longa iilonga oyindji.

Oonkoshi oyo yimwe yomiinamwenyo yomokuti mbyoka hayi kala moshikunino shegameno unene moNamibia. Iinamwenyo mbika oya nika oshiponga noonkondo kiinamwenyo iikwawo noshowo kaantu.

Oondundu osho shimwe sho miinima yeshito mbyoka hayi monika nawa unene ngele aantu taya talelepo. Aantu oyendji oye hole okutalelapo kiilongo yiili no yiili moka taye ya okutala nkene eshito lili.

Oongombe odho dhimwe dhomiitekulwa namwenyo ,mbyoka hayi tekulwa kaanafaalama noshowo kaantu komagumbo, koongombe ohakuzi onyama ,omahini na ohadhi vulu okulandithwa opo aantu yii monenemo iiyemo.

Aatalelipo oyendji okuza kiilongo yayoolokathana oye hole oku talelapo uunene komahala ngoka gena oondundu. Oondundu oshinima shimwe shomeshito shoka hashi monika nawa. Ohaku kala kwa mena omwiidhi noshowo uumeno uushona.

Ookambe oyo yimwe tomiinamwenyo yiitekulwa namwenyo mbtoka hayi longitha unene onga iiyenditho aantu mongashingeyo wo ohaa longitha iiyenditho okuyavpomahala gi ili nogili.

Onyama yondjuhwa oyo onyama ombwaanawa noonkondo uuna aayenda yeya okutalelapo pehala lyontumba ohaya telekelwa ondjuhwa e tayi tulwa metiti.

Oondjamba odho dhimwe dhomiinamwenyo yomokuti. Ohayi kala unene moshikunino shegameno moNamibia. Iinamwenyo mbika ohayi nana aatalelipo okuza kiilongo ya yoolokathana.

Ekodhi osho oshimwe shomiikwamawawa mbyoka hayi tuka mewagandjo, oshinamwenyo shika ohasji yakula po uuyuhwena momagumbo na ohashi kala kohulo yomiti uuna tashi vulukwa po.

Iimeno ohayi kunwa nohayi tekelwa nomikalo dha yooloka oho vulu okutekela nominino ndhoka ho tula pehala mpoka wa kuna iimeno sho omunino gwa pita mpoka pwa pita oshimeno to tsupo okambululu hoka taku ukililitha omeya poonkulo dhoshimeno.

Ontsa oyo oludhi lwo kadhila hoka hakamono kokule takatuka iinano iile. Ko ohakali onyama ,iha kadhipaga iinamwenyo, ohakali onyama yo shinamwenyo shoka taka adha sha sa nale.

Uudhili owuli oludhi lwii kwamawawa mbyoka hayi tuka mewangandjo. Iinamwenyo mbika ohayi ikongele okulya unene pethimbo lya nafaalama taya teta, ano tayili iilya mo mapya.

Ongolo oyimwe yominamwenyo yomokuti hayi kala moshikunino shegameno moNamibia hashi ithanwa etosha. Iinamwenyo mbika oyi hole oku kala muungundu ohayi adhika unene puundabo womeya.

Aanafaalama oyendji oshowo aantu momagumbo oya ningilwa iilonga iipu, oshoka ohaya longitha omashina gopashinanena. Ohaya longitha omambakumbaku uuna taya pulula omapya noshowo oku helela.

Momahala gomatalelopo ohamu kala uupundi nuutaafula, wa longekidhwa nawa pamuthika gwopombanda. Naatalelipo opo nduno haya kuuntumba, e tayii nyanyudha.

Aanafalama mongaashingeyi ohaya longitha omikalo odhindji, okutekela iimeno yawo. Ohaya ningi nduno oondjila dhalambalala iimeno, yo taya tulamo ominino dhomeya, opo dhivule okutekela iimeno.

Oonduli osho shimwe shomiinamwenyo yomokuti mo Namibia hashi kala moshikunino sha gamenwa hashi ithanwa etosha oshinamwenyo shika oshileeleka noonkondo.

Mefuta ohamu kala oohi dhomaludhi ga yoolokathana. Ohamu kala oohi dhimwe oontokele ,dhimwe oombulawu naadhimwe oonshunga woo. Oohi ndhika ohadhi kala tadhi gandja iikulya kiinamwenyo iikwawo yomefuta.

Onkoshi osho shimwe shomiinamwenyo yomokuti. Oonkoshi ohadhi adhika moshikunino sha gamenwa moNamibia. Oshinamwenyo shika osha nika oshiponga noonkondo kiinamwenyo iikwawo osho wo kaantu.

Aantu oyendji mongashingeyi oye na oondama moka haya tekula oohi. Ohaya tekula oohi dhomaludhi gi ili nogi ili na una dha koko ohqa longitha onene okudhi kwata mo.

Aantu oyendji mongashingeyi ohaya tekula oohi moondama. Ohaya tekula oohi dhomaludhi gi ili nogi ili, na uuna dha koko ohaye dhi yuula mo eyaya ka landitha noshowo okukalya.

Aanafaalama oyendji mongashingeyi uuna taya kunu iikunomwa yawo moofaalama ndele omvula itayi loko, ohaya longitha omukalo gokutula ominino moondjila dhiimeno opo dhi vule oku tekela iimeno uuna yasa enota.

Oombaka odho dhimwe dho miikwamawawa mbyoka hayi tekulwa kaanafaalama nosho wo momagumbo. Ohadhi kala dhi na uumbakagona uushona owundji dho odhi hole pomeya.

Aanafaalama mongashingeyi ohaya longitha omukalo gokusiikila iimeno yawo opo ye yi keelele koonte dhetango yo yi vule okukoka tayi endelele.

Oondundu odhi li iinima iiwanawa yeshito. Oondundu ohadhi nana aatalelipo okuza koombinga noombinga, na ohaku kala kwa mena omwiidhi nokuna wo omamanya ngoka ga tatuka.

Aantu oyendji mongaashingeyi oye na oofaalama moka haya kunu iimeno ya yoolokathana noye na omukalo gokutekela iimeno, moka haya tula ominino dheenda moondjila opo dhi vule okutekela iimeno uuna ya pumbwa omeya.

Onvolo osho shimwe shomiinamwenyo yomokuti, ohadhi adhika moshikunino shegameno shaNamibia hashi ithanwa Etosha. Oongolo odha faathana noogwamululu konyala oshoka owala dho odhina omalwalwa omatokele nomaluudhe.

Ondjuhwa oyo yimwe yomiinamwenyo iitekulwa namwenyo uunene kaanafalama noshowo momagumbo, iinamwenyo mbika ohati gandja onyama no hayi gandja woo omayi, naa oyendji oye hole okulanditha omayi nenge onyama.

Aanafaalama oyendji monena ohaya longitha omukalo ngoka haya siikile iimeno yawo, noothayila opo nduno kaayi mone oonte dhetango yo yi vule okukoka tayi endelele.

Oondundu ohadhi kala dhina omamanya ga tatuka, nuuna omvula ya loko, okay tondoka omeya, ano eshito ewanawa unene okutala.

Aantu oyendji mongaashi ngeyi eyena oondama moka haatekula oohi dhayolokathana moondama. Oohi ngele dhakoko aantu ohaalongitha oonete opo yedhiyulemo yoyekedhilyepo nande yekedhilandithepo, opo yiimonene iiyemo.

Ombaka oyo yimwe yomiitekulwa namwenyo mbyoka hayi tekulwa kaanimuna, osho wo kaanegumbo. Iinamwenyo mbika oyi hole omeya, oyi hole okukala momeya ethimbo kehe.

Ongolo osho shimwe shomiinamwenyo yomokuti. Ohashi kala moshikunino shegameno moNamibia hashi ithanwa Etosha. Oshinamwenyo shika konyala yafaathana noogwamululu ashike sho ohashi kala mokuti.

Ondjamba osho shimwe shomiinamwenyo yomokuti moNamibia, hashi adhika moshikunino shiinamwenyo hashi ithanwa Etosha. Iinamwenyo mbika ohayi kala mesiloshimpwiyu lyaaniilonga mboka haye yi sile oshimpwiyu.

Momahala gomatalelepo ohamu kala woo muna omahala haga monika nawa go otaga hili aatalelipo. Aatalelipo omo nduno haya hiile opo yavule oku lala nokutsikila olweendo lwawo.

Oondundu oyo yimwe yomiinima iiwanawa yeshito. Koondundu oha kukala kwamena iimeno nohadhi gandja omalukalwa kiinamwenyo ngaashi uunamwenyo mboka uushona.

Onduli osho shimwe shomiinamwenyo yomokuti , hayi kala nokuli moshikunino shegameno moNamibia hashi ithanwa Etosha National Park. Onduli oshinamwenyo oshileeleeka, sho oshina ombili.

Aanafaalama oyendji mongashingeyi ohaya tekulwa oondjuhwa, oshoka oompu nokutekulwa. Oondjuhwa ohadhi gandja omayi kaantu noshowoo iiyemo uuna dha landithwa.

Eshito oshinima oshiwanawa ngiini? Oondundu osho shimwe shomiinima yeshito nohadhi kala dhamena uumeno uushona nohaku kala woo kuna omwiidhi. Uunamwenyo mboka uushona noshowo oolunkima oye hole okukala koondundu.

Aanafalama oye na omukalo gokutekula oohi, ano yena uundama moka haya tekula oohi. Oha wu kala momaludhi ga yoolokathana puna mboka woohi ooshona namboka woohi dhoka oonene.

Oshimeno shedhina Kwiver ohashi adhika unene pomahala mpoka puna oondundu. Oshimeno shika ihashi pumbwa omeya ogendji na ohashi vulu oku kala okwenye akuhe . Inaashi mona omeya.

Onduli osho shimwe shomiinamwenyo yomokuti, hashi adhika mEtosha, ano moshikunino shiinamwenyo. Oshinamwenyo shika oshileeleka noonkondo kiinamwenyo yilwe.

Aanafalama oyendji mongaashingeyi ohaya longitha omikalo dhili ili nodhi ili okuteleka iimeno yawo. Ohaya ningi nduno oondjila dhalambala moka yakuna iikunomwa yawo etya tulamo ominino ndhoka hadhi tekele iimeno ethimbo kehe.

Omahala gomayinyanyudho ngaashi moohotela ohupu kala uundambo womeya puna uupundi nuutafula nuuna nduno aatalelipo ta yeya okutalela po opo haya kuutumba yotaya tala nkene eshito lyo opala.

Omahala gomatalelepo, ohamu kala muna omahala gomainyanyudho. Moka aatalelipo haya vulu okuhiila oondunda dhokulala noshowo oku inyanyudha

Ondjamba oyo yimwe yomiinamwenyo yomokuti moNamibia mbyoka hayi kala moshikunino shegameno hashi ithanwa Etosha. Iinamwenyo mbika ohayi kala mesiloshimpwiyu lyaaniilonga mboka haya longo mehala moka.

Ondjamba oyo yimwe yomiinamwenyo yomokuti , hayi kala unene moshikunino shagamenwa moNamibia . Iinamwenyo mbika ohayi nana aatalelipo okuza kiilongo yayoolokathana .

Uunafalama owo yimwe yomiilonga mbyoka yi holike kaantu mongashingeyi. Aanafaalama ohaya kunu iimeno yomaludhi gi ili nogi ili. Ohaya longitha ominino okutekela iimeno yawo.

Oondunduu odho dhimwe dhomiishitwa mbyoka hayi nana aatalelipo okuza kiilongo yawo hoka kaakuna oondundu. Oondundu oha dhi gandja omalukalwa kiinamwenyo ya yoolokathana.

Mombuga yaNamibia omuna oshimeno sha kalamo oomvula omayovi shoka hashi nana nokuli aatalelipo okuza koombinga noombinga . Oshimeno shika ohashi ithanwa Welwitshia . Oshina na omidhi omile , ohashi nana omeya mevi opo dhivule okuhupa.

Oondjamba oyo yimwe yomiinamwenyo yomokuti . Iinamwenyo mbika ohayi adhika moshikunino shegameno moNamibia hashi ithanwa Etosha National Park. Iinamwenyo mbika uuna aatalelipo taya ka talelapo, unene ohayi adhika puundambo womeya tayi nu omeya.

Uuna efudho lya thiki , aatalelipo ohaya zi koombinga noombinga taya ka talelapo efuta. Ohaya kala nduno komunkulofuta taya tala nkene omeya tagi inyenge, yo taya inyanyudha.

Ehala li na omeya ho vulu okukala wu li kombanda yomeya, ku na okatala ka dhengelwa kombanda yomeya nuupundi uuwanawa tawu ku pe ehala lya andjuka nawa okukala wa tala. Omahala ngaka oge holike nduno kaatalelipo mboka haya zi kiilongo niilongo taye ya moshilongo shetu ye ye yetu talele po.

Omambakumbaku oyo yimwe yo miilolongi ombyoka hayi longithwa unene kaantu momagumbo noshowo kaanafalama. Omambakumbaku ohaga longo iilonga tayi kondololwa mgaashi okupulula noshowo okuhelela.

Iimeno osho oshinima shimwe hashi monikitha ehala nawa. Unene iimeno, ohayi kunwa pomahala gi ili nogi ili , ngaashi mooskola, miiputudhilo opo yi monikithe ehala nawa.

Aanafaalama oyendji ohaya kunu omatama. Na uuna ga thika okutewa, ohaye ga teya nduno, taga tulwa miimbamba, moka haga landithwa kondando yontumba.

Aanafaalama oyendji mongaashingeyi oyena omukalo omupe gopashinanena moka haya siikile iimeno yawo noothayila opo kaayipye komutenya, naashika ohadhi kwathele opo iimeno yikoke tayi endelele momukalo omuwanawa.

Aanafalama oyendji mongashingeyi ohaya munu oondjuhwa moka ye na oofalama dhoondjuhwa. Ohadhi kala mo odhindjidhindji taa dhi pe iikulya noshowo omeya. Nuuna dha koka ohaye kedhi landitha tayi imonena mo iiyemo.

Oonzi odho dhimwe dhomiitekulwanamwenyo mbyoka hayi tekulwa kaantu momagumbo . Iinamwenyo mbika ohayi kanapa miishana mpoka pwaziza nawa, uuna omvula yaloko.

Ondjuhwa oyo yimwe yomiitekulwanamwenyo , hayi tekulwa unene kaanafaalama nookaantu momagumbo. Iinamwenyo mbika ohayi gandja omayi noshowoo onyama kaantu.

Omahala ogendji mongaashingeyi ogatungwa mokati komiti, ano gatungwa mpoka puna omiti odhindji ngaashi, oosikola, oongeeleka noshowo iikwawo oyindji.

Aanafaalama oyendji koombinga noombinga ohaya longitha omukalo goku kuna. Omukalo gokutula oothayila kombanda yiimeno opo kaayi mone oonte dhetango yo yi koke tayi endelele.

Aanafaalam oyendji mongashgingeyi ohaya ningi oondjila miikunino yawo etaya tula mo ominino opo dhivule okutekela iimeno uuna yapumbwa omeya.

Uunafaalama owu li pamaludhi ga yooloka, nakehe omunafaalama oha faalama naashoka e hole. Oondjuhwa odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka omunafaalama ha vulu oku kala ta tekula. Oondjuhwa ohadhi kala nee dha tulwa muushipa nomuunete moka itaadhi vulu okuza, ohadhi pelwamo iikulya dho odhi li mo dha yalulwa komunafaalama.

Aanafalama oyendji mongashingeyi, ohaya tekula oondjuhwa. Ohaya tekula oondjuhwa momwaalu ogundji noonkondo. Ohaya kalanditha nduno, noshowo okwiimonenako omayi, uuna dhavala.

Aaleli yoshilongo ngaashi oongoloneya, ookamusela, ooyene yomikunda nayalwe ohaya talele po aanafaalama mboka ye na uundama moka haya tekula oohi, ano okutala nkene haya tekula oohi momukalo gwi ili nogwi ili.

Eshito oshinima owiwanawa ngiini. Efuta osho shimwe shomiinima yeshito iikumithi, efuta ohali kala lina omeya haga fuluka nokutondoka ethimbo kehe. Na uuna lya pindjala aantu ihaya kala ko oshoka otaya vulu okukungululwa po komeya.

Aanafalama oyendji monena ihaya longo we nuudhigu unene tuu pethimbo lyokwenye okutekela iimeno. Oyena po omukalo ngoka gokutula omunino gomeya moondjila dhiimeno opo gu vuleokugandja omeya kiimeno, uuna tayi pumbwa omeya.

Ondjuhwa oyo yimwe yomiitekulwanamwenyo hayi tekulwa unene kaanafalama oshowo kaantu momagumbo. Oondjuhwa ohadhi gandja iipalutha kaantu noshowo omayi.

Oondundu odho iinima iiwanawa yeshito. Oondundu ohadhi monikila nawa kokule nohaku kala kwa mena omwiidhi noshowo omano. Ohadhi nana aatalelipo okuza koombinga noombinga.

Aanafalama oyendji mongashingeyi oyena oondama moka haya tekula oohi. Oohi ohadhi tekula pamaludhi ogendji, na una dha koko ohaya longitha oonete okudhi yula mo, e taya ka landitha noshowo oku ka lya.

Aanafalama mongashiingeyi koombinga noombinga ohaya longitha omukalo gwominino, taya tula ominino moondjila dhiimeno yawo , opo dhi vule okugandja omeya kiimeno uuna tayi pumbwa omeya.

Aatalelipo okuza kiilongo ya yoolokathana ohaya katalelapo Komahala ngoka gena oondundu. Ohayeya nduno noohauto dhawo ,nuuna ya thiki ohaya kala taya talatala yo taya thaneke

Auntu oyendji oye na oondama, moka haya tekula oohi dhawo. Ohaya tula mo oohi uuna oonshona lela, nuuna dha koko ohaya longitha oonete okudhi kwata, opo ya ka landithe noshowo oku ka lya.

Aantu oyendji mongaashingeyi oyena uundama moka haya tekula oohi dhawo. Ohaya tekula oohi dho maludhi gi ili no gi ili, na uuna dha koko ohaya longitha oonete oku dhi yugamo nopo yaka landithe nosho wo oku kalya.

Oondundu odhili iinima yimwe yo meshito, mbyoka hayi nana aatalelipo okuza koombinga noombinga. Koondundu ohaku kala kwa mena omwiidhi nosho wo iimeno yimwe iikwawo.

Aanafaalama yamwe ohaa munu oongombe opo dhi gandje omahini kaanafaalalama ya landithe. Ohadhi kala dha tulwa moshigunda shi ikalekelwa mono hadhi pelwa mo iikulya ya gwana opo dhi gandje omahini ga gwana.

Mokuti omuna oshimeno hashi ithanwa "Nara plant", ano oshimeno shika ohashi kala sha mena mokuti nolundji oshi holike kaakwamuhoko mboka yaakwankala.

Oongombe odho dhimwe dhominamwenyo mbyoka hayitekulwa kaanafalama, ohayikala nduno yili mofalama na una ethimbo lyokulya lyadhikana ohadhikala mukololo kehe yimwe yili mokakololo kayo dho tadhili nduno iikulya yawo.

Ondjamba osho shimwe shomiinamwenyo yomokuti. Ohayi kala uunene moshikunino shegameno moNamibia shoka hashi ithanwa Etosha. Oshinamwenyo shika oshinene na ohashi vulu okuningila aantu nenge iinamwenyo iikwawo omiyonena.

Aantu oyendji ohaya longekidha uundama moka hamu talama omeya uuna omvula ya loka, nenge ta ya tulamo omeya yoyene opo ya vule okutekula mo oohi.

Oondundu oshinima oshiwanawa okutala. Oondundu ohadhi hili aatalelipo okuza koombinga noombinga. Koondundu ohaku kala kwamena oomwiidhi nosho wo uumeno uufupi.

Aantu oyendji ohaya tamekele okuza kokandunda okutota oofaalama. Ohaya tameke nokukuna uumeno wawo muumpungu noshowo muupoto uushona.

Aantu oyendji koombinga noombinga oyena oofaalama dhawo moka haya kunu iimeno yawo yomaludhi giili nogiili . Oyendji ohaya teya etewo lyiimeno mbika uuna yathika okuliwa.

Uuna omvula ya loko, aantu ohaya ithana mboka ye na omambakumbaku opo ye ye ya pululilwe. Omambakumbaku ohaga longo iilonga oyindji ngaashi okuteya osho wo okukuna.

Muuyuni omuna iilongo yayoolokathana , ano kehe moshilongo omuna oshilandopangelo shasho, shatungwa pamuthika gopombanda. Iilando yimwe oya tungwa wo komukulofuta.

Aantu oyendji oye na uundama moka haya tekula oohi. Ohaya tekula oohi dhomaludhi gi ili nogi ili nuuna dha koko ohaya longitha oonete okudhi yula mo, opo ya ka landithe noshowo oku ka lya.

Aantu oyendji oye na oondama moka haya tekula oohi dhomaludhi ga yoolokathana. Ohaya lundulula nduno omeya uuna sha pumbiwa, opo oohi dhi koke tadhi endelele.

Onduli osho shimwe shomiinamwenyo mbyoka hayi kala unene mehala lyagamenwa moNamibia, ano hali ithanwa Etosha. Oshinamwenyo shika oshina othingo onde nosho wo omagulu omale.

Aanafaalama oyendji mongashingeyi ohaya longitha omikalo dhi ili nodhi ili opo ya kokeke iimeno yawo. Ethimbo limwe ngaashi mboka haya meneke omatama ohaya kutha nduno iiti e taya kwilike ko omatama, opo ga kale ga thikama.

Aanafaalama oyendji mongashingeyi ohaya longitha omukalo gwoondama okutekula oohi. Ohaya tekula oohi dhomaludhi gi iki nogi ili nuuna dha koko ohaya longitha oonete opp yedhi yulemo

Ondjamba osho shimwe shomiinamwenyo yomokuti. Oha yi adhika unene moNamibia. Oshinamwenyo shika oshinene noonkondo kiinamwenyo iikwawo , na ohashi vulu okuningila iinamwenyo iikwawo onuyonena , osho wo aantu.

Oondundu odho dhimwe dhomiishitomwa ndjoka hayi opaleke eshito lyomoshilongo shetu shaNamibia. Oondundu ohadhi nana aataleli okuza kiishindalongo yayolokathana, naataleli oha yeya yatale nkene eshito lili lyomoshilongo shetu . Oondundu odhina woo omakololo nomakololo ngaka ogeli onga omalukalwa giinamwenyo yimwe.

Aanafaalama oyendji oye na uundama moka haa tekula oohi. Ohaa tekula oohi dhomaludhi ga yoolokathana , na uuna dha koko, oha ye dhi yuula mo, taa longitha oonete.

Aanafaalama oyendji ohaya kunu woo oonyanga. Oonyanga odhili pamaludhi ogendji, opuna oonyanga ootiligane nosho woo shoka ooshunga. Oonyanga ohadhi vulu woo oku landithwa opo aantu yiimonene iiyemo.

Eshito oshinima hashi monika nawa noonkondo. Efuta olili limwe lyomiinima yeshito no hali nana aatalelipo okuza koombinga noombinga tayeya okutala nkene omeya taga inyenge nankene eshito lili.

Aantu oyendji mongaashingeyi oye hole uunafaalama, moka haya kunu mo iikunomwa yiili noyili, na nuuna ethimbo lyokuteya iilikolomwa lyathiki ohaya teya iilikolomwa yawo, e taya ka landitha nosho woo oku kalya komagumbo gawo.

Komagumbo gOshiwambo uuna aayenda yeya okutalelapo , ohaya telekelwa ondjuhwa, omboga noshowoo oshithima.

Aantu oyendji mongashingeyi oyena oondama moka haya tekula oohi . Ohaya tekula oohi dhomaludhi giili. Uuna dha koko ohaya longitha oonete opo yedhi yuulemo.

Eshito oshinima oshiwanawa, oondundu odho dhimwe dhomiinima yeshito mbyoka hayi nana aatalelipo okuza koombinga noombinga. Ohaku kala kwa mena oomwiidhi noshowo uumeno wulwe.

Uunafaalama nuunamapya osho oshinima shimwe hashi monika nawa noonkondo uuna iimeno ya kunwa ya ziza noonkondo. Aanafaalama ohaya kunu momukalo ngoka haya kunu moondjila dha lambathana nohashi monika nawa.

Uunamapya nuunimuna owa ninga omukalo ndjigilile mongashiingeyi. Aantu oyendji oy ena oofaalama dhawo moka haya kunu iimeno yomaludhi ngaashi iilya, omapungu, omboga niikwawo yilwe.

Eshito oshinima oshiwanawa ngiini? Oondundu odhi li dhimwe dhomiinima yeshito mbyoka hayi nana nokuli aatalelipo okuza koombinga noombinga. Pokati koondundu ohapu kala pwa kaama omeya, uuna omvula ya loka.

Uunafalaama owuli omukala ndjikilie mongashingeyi, aantu oyendji oha ya kunu omboga oshowo iimeno yomaludhi gayoolokathana mofaalama momwaalu ogundji noonkondo.

Aanafalama yamwe oyena oondama dhoku tekula oohi dhayookathana. Ohaa longitha oonete okuyula mo oohi moondama ngele dhakoko, opo yekedhilandithe po.

Ongombe osho shimwe shomiinamwenyo mbyoka hayi tekulwa megumbo noshowo kaanafalama. Ongombe ohayi pe aantu omahini, onyama na ohayi vulu oku landithwa, opo aantu ya imonene mo iiyemo.

Ongolo osho shimwe shomiinamwenyo yomokuti. Ohashi adhika moshikunino shegameno moNamibia. Oshinamwenyo shika konyala shafaadhana nogwamululu oshoka owala shi oshina omayala omaluudhe nima tokele nahashi kala mokuti.

Aanafalama oyendji mongashingeyi ohaya longitha omukalo goku tula ominino moondjila dhiikunomwa yawo opo dhi vule okutekela iimeno uuna tayi pumbwa omeya.

Aanampya ohaya kala ye na uundambo moka haya tekula oohi. Ohaya tekula oohi dhomaludhi gayoolokathana, tadhi pelwa mo iikulya, ngele dha koko ohaya longitha onete okudhi kwata mo.

Oondundu odhi ikalekelwa dhili komahala hoka aantu ihaya vulu okuya ihe aantu yonena ehumokomeho sho lyeya adha oya tokola noku katunga omagumbo popepi noondundu opo yakale popepi nuushitwe mboka yehole.

Aanafaalama mboka haya munu noohi ohaya ningi uuthima uushona wo uufupi hoka kooha haya tula ko omamanya nenge taya tula ko omutoko e taya tula mo omeya, ngoka haga kala taga tondoka, oshoka oohi odhi hole okukala momeya ngoka taga ende, opo tadhi vala nawa. Ohadhi pewa nduno iikulya, opo dhi koke nawa.

Aanafaalama oyendji mongaashingeyi oyena omikalo dhokukokeka iimeno yawo, uuna yakuna iikunonwa yawo ohaya ningimo oondjila moka haya tulamo ominino opo dhivulu okutekela iimeno uuna omvula itaayiloko.

Oondundu odho dhimwe dhomiinima mbyoka hayi monikitha eshito ewanawa. Oondundu ohadhi gandja olukalwa kuunamwenyo uushona, na ohakukala kwa mena omwiidhi noshowo iimeno oyindji.

Moshikunino shegameno moNamibia hashi ithanwa etosha omuna iinamwenyo yomaludhi yiili noyiili ngaashi oondjamba, oomenye, oonyati niikwawo oyindji.

Aanafaalama oyendji mongashingeyi ohaya tekula oondjuhwa. Oondjuhwa iikwamawawa mbyoka hayi zi onyama, ohayi vulu wo okuvala omayi e taga ka landithwa nonyama yawo ohayi landithwa wo.

Moshilongo mongaashingeyi uunamapya owa kuthako oongaku . Iimeno ihayi tekelwa we nuumbago nenge niimbamba ,ashike oya monapo omukalo gumwe ngoka taga tekele uumeno mboka uushona nominino.

Oondundu odhimwe dho miinima yeshito hadhi monika nawa. Koondundu ohaku kala kwa mena omwiidhi nosho wo iimeno yi lwepo. Nomo makololo gawo ohamu kankama omeya uuna omvula ya loko.

Ongolo osho shimwe shomiinamwenyo mokuti hashi adhika moshukunino shegameno moNamibia. Oshinamwenyo shika konyala osha faathana nogwamululu oshoka owala sho oshina omalwaala omatookele nomaluudhe sho ohashi kala wo mokuti.

Aataleli po uuna taya zi kiilongo yawo yayoolokathana tayeya okutalela po kiilongo yilwe ohaya kala yena ootenda e taya hiile pehala lyontumba opo yavule okulala yo yatsikile nondjila yawo uuna esiku talilandula.

Aanafalama oyendji mongashingeyi ohaya longitha omukalo gopashinanena okumeneka iimeno yawo, haya tula iimeno yawo mehala lya tema, ano unene kolusheno opo iimeno yi vule okumona uuyelele.

Uundama osho shimwe shomiinima mbyoka hayi longithwa oku tekulila oohi, moka aanafaalama haya tekulile oohi dhawo. Uuna dha koko ohaye ke dhi landitha nosho wo oku ka lya komagumbo.

Aanafaalama oyendji mongashingeyi ohaya longitha omukalo gokutekula oohi moka ye na uundama wu li molupe lwo lee. Ohaya tekula oohi dhomaludhi gi ili nogi ili, na uuna dha koko ohaya longitha oonete oku dhi kwata mo opo ya ka landithe wo.

Aantu oyendji oyena oondama moka haya tekula oohi. Ohaya tekula oohi dhomaludhi gayoolokathana, yo taya longitha nduno oonete okudhi yulamo, uuna dhakoko.

Iimeno yomaludhi ga yooloka, hayi kokekwa moofaalama, hayi kokelelwa muufagalala mboka opo oshimeno shi vule okugathithwa nuupu, itaashi yonuka nomidhi dhasho itaadhi yonuka. Ohayi kokekelwa nee pehala lyili kohi yomunzile oshoka uumeno uushona nomafo gawo inaga kola natango.

Aanafalama ohaya kokeke uuyuhwena, taye wupe iikulya nekwatho kehe tawu pumbwa, opo wukoke wu adhe okulandithwa po. Ohaye wupe nee iikulya yopaunongononi.

Ehala hali iithanwa Etosha olyo ehala ndoka hali kala iinamwenyo yomokuti yomaludhi gili no gili. Ohamu kala iinamwenyo ngaashi Oomenye, Oongolo, Oonduli, Oonyati noshowo Oongalangombe.

Mefuta, oha mu kala omaludhi goohi ga yoolokathana, oha dhi kala momalwaala gi ili no gi ili, ngaashi olwaala olu luudhe, olushunga, olutiligane, nomalwaala ogendji.

Oombaka odho dhimwe dhomiitekulwa namwenyo tayi tekulwa kaanafaalama noshowo kaantu momagumbo. Iinamwenyo mbika oyi hole pokuma puna omeya, ohayi gandja iiyemo uuna tayi landithwa, oshowo onyama kaantu.

Lunkima osho shimwe sho miinamwenyo mbyoka hayi adhika mokuti. Oshinamwenyo shika ohashi adhika woo koondudu na oshi hole okunuka noonkondo.

Ongombe osho shimwe shomiinamwenyo mbyoka hayi tekulwa kaanafaalama nosho wo kaantu momagumbo. Oshinamwenyo shika ohashi gandja omahini nosho wo onyama kaantu.

Oondjuhwa odho dhimwe dho miitekulwanamwenyo mbyoka hayi tekulwa unene kaanafaalama nosho woo kaantu momagumbo. Oondjuhwa ohadhi gandja omayi nosho woo iipalutha kaantu.

Omiti dhomokuti okwali hadhi longithwa kaantu yonale oku dhidhilika iinima yawo, taya nyolako ongele omasike nenge edhidhiliko lyontumba.

Oondjamba odho dhimwe dhomiinamwenyo yomokuti hayi kala moshikunino shegameno moNamibia hashi ithanwa Etosha. Iinamwenyo mbika ohayi nana aatalelipo oku za kiilongo ya yooloka nolundji ohayi adhika poondambo dhomeya.

Onduli osho shimwe shomiinamwenyo yomokuti ohashi adhika uunene moshikunino shegameno moNamibia. Oshinamwenyo shika oshina othingo onde no oshina uutotona.

Iilandopangelo omahala gamwe haga kala ga tungika noonkondo. Ohamu kala omatungo ga londathana taga monika nawa. Iilando yimwe oya tungwa popepi nomunkulofuta.

Aanafalama oyendji mongashi ngeyi ihalongowe nikaha ihe oyena omashina, oyena ushina mboka hawu vulu oku dhudhamo omwidhi nosho wo iikwawo yilwe.

Uuna omvula ya loka omuloka omuwanawa aantu ohaya yu uvite nawa oshoka ohaya ka kwata oohi. Oohi ohadhi vulu okulandithwa opo aantu yi imonene mo iiyemo.

Aanafalama oyendji monena ohaya longitha omukalo gopautekinolohi okukokeka iimeno yawo. Ohaya longitha oothayila okusiikila iimeno yawo, opo kaayi mone oonte dhetango noyi koke tayi endelele.

Aanafaalama oyendji mongashingeyi oye na oondama moka haya tekula oohi. Oha ya tekula oohi dhomaludhi ga yoolokathana nuuna dhakoka oha ya longitha oonete oku dhi yula mo.

Pomahala gomatalelepo ohapu kala uundunda womayinyanyudho wa ningilwa aatalelipo uuna taye ya oku inyanyudha. Omahala ngoka ohaga kala ga longekidhwa nawa pamuthika gopombanda taga monika nawa noonkondo.

Aanafaalama oyendji mongashingeyi oya pyokoka miilonga mokusila iimeno oshimpwiyu. Taya kunu iimeno yomaludhi ga yoolokathana yo taya imonene mo nduno iipalutha.

Omahala gomainyanyudho ngaashi oohotela ohamu kala uundama womeya wa ningilwa okumbwinda. Ano uuna aatalelipo ta yeya okutalela po oko nduno haya kala eta ya inyanyudha.

Aanafaalama oyendji mongaashingeyi uuna eteyo lya thikana ohaya longekidha iimbamba hayi kala yatulwa momusholondondo opo uuna ya twya ohaya pakele nduno iilikolomwa yawo momambamba etaya ka landitha.

Ongolo oshi shimwe sho miinamwenyo yomokuti, oha yi kala moshikunino she gameno moNamibia, hashi iithanwa Etosha. Oshinamwenyo shika ohashi gandja iipalutha kaantu nosho wo kiinamwenyo iikwawo.

Aantu oyendji muuyuni muka oyena oondama moka haya tekula oohi dhawo. Nuuna dhaadha okuliwa, ohaya kutha nduno oonete opo yedhi yuulemo.

Aanafaalama oyendji mongashingeyi ohaya longitha omukalo gopashinanena, okukokeka iimeno yawo. Ohaya longitha omukalo ngoka iimeno yi li muumpungu wi ili nowi ili yo tayi koko nduno tayi endelele.

Omenye osho shimwe shomiinamwenyo yomokuti moNamibia hashi kala moshikuninoo shegameno hashi ithanwa Etosha. Oshinamwenyo shika oshi li hashi gandja iipalutha kinamwenyo iikwawo osho wo kaantu.

Mefuta omuna oohi dhomaludhi ga yoolokathana. Omuna oohi dhimwe oontiligane, oonduudhe noshowo ooshunga. Mefuta omuna wo iinamwenyo yilwe po yomaludhi ga yoolokathana.

Aanafalama oyendji ngashi ngeyi oya kotoka oshoka uuna omvula yalokelela omeya oha vulu okuyona gulapo iimeno yawo ohaya kunu nduno iimeno momsholondondo etaya ningi oondjila moka tamu vulu okutondo kela omeya.

Aanafalama ohaya meneke iimeno pamaludhi gayooloka. Shi ikolelela ku nkene oshimeno shoka shihole oku koka shi adhe shi tuleko iiyimati. Ye omunafalama a landithe nenge akalye.

Oondundu odho shimwe shomomahala ngoka haga longithwa kaantu oku idhewula, ano oku ninga omadhewo. Oko nduno haya ka tondoka noku inyanyudha wo.

Mombuga yaNamibia, omuna oshimeno shoka shakala mo, okuza oomvula dhi dhazileko. Oshimeno shika oshina omidhi omile na ihashi si enota.

Oondundu ohadhi nana aatalelipo okuza koombinga noombinga. Uuna aatalelipo ye ya okutalela po pehala lyontumba pu na oondundu, ohaya thaneke nduno yo taa tala nawa nkene eshito li li.

Aantu oyendji mongaashingeyi oye na oondama moka haya tekula oohi. Ohaya tekula oohi dhomaludhi gayoolokathana, nuuna dha koko ohaye dhi yulunmo taya longitha oonete.

Ombuga osho shimwe shomomahala geshito ngoka haga nana nokuli aataleli po okuza kiilongo yayoolokathana, ano taya ende niihauto yawo tayeya okutala nkene eshito lyoopala.

Oondundu odho dhimwe dhomiinima yeshito iiwanawa. Olundji kombanda yoondundu ohaku kala kwa mena omwiidhi nosho wo uumeno uushona. Oondundu ohadhi gandja omalukalwa kiinamwenyo iishona nosho tuu.

Aatalelipo uuna taya ka talela po pomahala ga yoolokathana ohaya kala nduno ye na esiga lyokuyotha mpoka haya yothele oonyama dhawo e taya inyanyudha.

Mefuta ohamu adhika oohi dhomaludhi gi ili nogi ili. Omu na oohi ndhoka oonene koonkwawo naandhoka oonshona. Ohadhi pumbwa omeya kehe ethimbo opo dhi vule okukoka.

Aanafaalama oyendji mongashingeyi otaya longitha omukalo gopashinanena, oku meneka iimeno yawo. Ohaya longitha omukalo ngoka gokusiikila iimeno, opo kaayi mone oonte dhetango odhindji.

Moofaalama odhindji mongayingeyi aantu ohaya longitha omukalo gokusiikila iimeno yawo opo kaayi mone oonte dhetango odhindji, yo yi vule oku koka nawa tayi endelele.

Pomahala gamatalelepo ohapu kala puna omahala ngoka ganuninwa aatalelipo uuna ya hala okwiinyanyudha. Omahala ngaka ohaga kala taga monika nawa noonkondo . Aatalelipo omo haya hiile uuna ya hala okukala.

Efuta osho shimwe shomiishitwa mbyoka iiwanawa na ohayi nana aataleli po okuza koombinga noombinga. Komukulofuta ohakukala wo evi ndoka lyiigongela, ano oondundu.

Eshito olina iinima oyindji mbyoka hayi hokitha. Othithiya osho oshimwe shomiinima yeshito moka omeya haga matuka ethimbo kehe ,na kagena esiku ga hulithepo oku matuka.

Ongolo oyo yimwe yomiinamwenyo yomokuti . Ohayi kala mehala lyegameno ano moshikunino shegameno shoka hashi ithanwa Etosha National Park . Iinamwenyo mbika konyala oya faathana nooGwamululu , ashike yo oyina omayala omatokele nomaluudhe.

Aantu oyendji mongaashingeyi oye na oondama moka haa tekula oohi dhawo. Ohaa tekula oohi dhomaludhi ga yoolokathana , haye dhi pele mo nduno iikulya, nuuna dha koko ohaa longitha oonete oku dhi yula mo.

Aantu oyendji koombinga noombinga oyena oofaalama oonene haya kunu iimeno yi ili noyi ili ngaashi oomboga, omapungu niikwawo oyindji.

Omvula ngele ya loko omuloka omuwanawa iishana noondombe ohayi kala yuudha omeya nohamu kala oohi. Aantu ohaya zi koombinga noombinga ta yeya oku kwata oohi, taya longitha oonete opo yavule oku kwata omwaalu ogundji goohi.

Oongombe oyo yimwe yomiitekulwa namwenyo hayi tekulwa unene kaanafalama noshowo kaantu momagumbo. Iinamwenyo mbika ohayi napa momadhiya una omvula yaloka nawa omwiidhi gwaziza.

Aanafalama koombinga noombinga ohaya longitha omukalo gwopautekinolohi okumeneka iimeno yawo. Taya kunu iimeno metungo, yili po tayi mono oonte dhetango.

Efuta osho shimwe shomishitwa ya opaleka eshito. Aantu koombinga noombinga ohayeya okutala nkene omeya mefuta taginyenge yo tayi nyanyudha nduno.

Aanafaalama oyendji mongashingeyi oyaningilwa nawa oshoka opuna uushina mboka hawu longo ano hawu longo po iilonga pomahala gawo ngaashi okuvudha omwiidhi noshowo iilwa

Uuna eudho lya thikana aantu ohaya gongala pehala yontumba mpoka hayi inyanyudha taya kalapo tayanu yotaya li noku inyanyudha.

Eshito oshinima oshiwanawa noonkondo. Oondundu osho shimwe shomiinima yeshito mbyoka hayi nana aatalelipo okuza kiilongo ya yooloka. Koondundu ohaku mene uumeno uushona noshowo omwiidhi.

Aanafalama oyendji ohaya longitha omukalo gwo pautekonolohi oku kokeka iinima yawo ,ano tatula iinima yawo mompungu opo yivule okukoka tayi endelele no itayi mono oonte dhetango.

Aanafaalama oyendji mongaashingeyi oya ningilwa iilonga iipu moofaalama moka ye na omambakumbaku ngoka haga vulu okupulula, okuteya noshowoo okuhelela pehala lyawo.

Aanafalama ohaya longitha omikalo dhi ili nodhi ili okumeneka iikunomwa yawo. Uuna iimeno ya pumbwa omeya, ohaya ningi oondjila dhe enda miimeno nokutula mo ominino ndhoka tadhi tekele iimeno.

Aanafalama oyendji mongashingeyi ohaya tekula oondjuhwa . Ohaya tekula oondjuhwa momwaalu ogundji noonkondo. Oondjuhwa ohadhi gandja iipalutha kaantu.

Mombunga ihamu mene iimeno oyindji , na oha mukala muna ondundu, mombunga ohamu adhika iimeno yimwepo ngashi o welewityiya, okwiva , nosho wo iikwawo, ohamu kala nduno omwidhi nikwawo oyindji.

Oondundu odho dhimwe dhominima yeshito mbyoka hayi nana atalelipo okunza kombinga noombinga, oha kukala omamanya gatatuka ano ongele komvula , koondundu oha kumene wo omwidhi.

Aanafaalama oyendji mongashingeyi ohaya longitha omambakumbaku okupulula oofaalama dhawo osho wo okuhelela. Omashina ngaka ohaga ningi iilonga iipu kuyo.

Uuna omvula yaloka omuloka omwaanawa, iishana oshowo oondombe ohayi kala yu udha omeya. Ohamu kala nduno oongala, omavo, noshowo omwiidhi hagu ithanwa omanenge.